Abantwana abancane abangaba ngaphansi kweminyaka emihlanu abakhanya befunda lapha okulombalisi omileyo lomntwana oyedwa omileyo abanye bahlezi phansi. Kukhanya ngabantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwemihlanu.

Umfanekiso odwetshwe ngumntwana ongaba sebangeni eliphansi lemfundo yangaphansi i"primary school " lapho etshengisa uhlobo oluthile lwemuli okuhlangana khona okhulu, ogogo, omalume labomàmncane lapho okutshengisa khona ukuthi abahlali bebodwa benguye labazali bakhe.

Ilembu elibhalwe okuthile. Okutshengisa ukuthi yimfundo yaphansi. Imfundo yaphansi, abafundi babhalelwe okuthile laphana. Okutshengisa ukuthi bangafunda ngakho. Ilembu lakhona limhlophe phakathi. Phezulu, lilombala, ongathi ubomvana.

Abantwana abaphethe ingwalo zokubala ababili bamile abanye bonke bahlezi kukhanya ngabe yebanga langaphansi bayafundisana lapha omunye ugqoke, oku mhlophe phezulu omunye ugqoke, okumnyama omunye ke ugqoke okuyisibhakabhaka ngaphansi.

Abantwana besikolo sebanga bahlezi phansi begqoke okumhlophe phezulu lokuluthuli ngaphansi. Kukhanya kulomkhankaso lapha, okhankasayo ngulo ogqoke okuyisibhakabhaka okungathi kumnyama.

Isango lesikolo semfundo yaphezulu esibhaliweyo okuthile lapha kukhanya kulezimota kulabantu abakhanya bephakathi khonalapha phakathi kulesihlahla khonaphayana lesango eliluhlaza elivuliweyo.

Umfundi okubanga eliphezulu lemfundo ugqoke okumhlophe phezulu wagqoka okuluthuli ngaphansi kukhanya ufundela ukuthunga uthunga okungathi kuluhlaza kulomtshina wokuthunga phambi kwakhe.

Ibhakani elise univesi elitshengisa abafundi ukuthi nxa besiya ngaphi baqonda ngaphi. Kulalapho okutshengisa khona kusukela phansi okutshengisa ukuthi iground lapho okudlalelwa khona ibhora kungaphi. Lapho okwenzelwa khona izinto zoku

igumbi lokufundela e university lapha kubonakala lo ofundisayo oqeqetshileyo onguye omileyo abanye abafundi behlezi phansi belalele izixwayiso ukuthi benze njani kukhanya kuse university lapho okwenziwa khona ezokubukeza